Niriba n chani ŋɔ shɛb bala laakumnima ka shɛb chani tiŋa ka vili bantabsi bɛ zuɣurini bɛ shɛb niŋ noosmaks

Niriba n tam palli zuɣu tori ayirimo ŋɔ sheba gbibila taabo dapaɣala ka di sabi pa bɛ luɣa zuɣu tihi saya ka yiya zaya niriba maa sheba pilila zipil'ʒehi ka ye niɛn'sabla.

Niriba n ʒɛya ŋɔ linjin doo nyɛla ŋun ʒɛn m pahi bɛ ni ka pili zipil'sabinli so ye binŋmaa tani n zaya o zala sola laati tahapona gbini.

Duu n bɔŋɔ adaka bihi tabila di dikpuna laati nim n bɛ duu maa zuɣusaa adabili n ʒɛ tingbanni ŋɔ baanjira nyɛla din ʒɛ n tabi gilaasi

Linjin doo n ʒɛya ŋɔ o gbibi la malifa o nuuni ka pili zipil'ʒee ka niŋ nyepobrigu o nyaanga pirinsi ata n zaya n pili bɛ helimenti sabla salo nyɛla ban ʒɛ palli yaɣali ka tihi zaya.

Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu m mondi saɣim ŋɔ o nyaanga paɣa zaya ka ye daliya nuɣuso ka tabi o shee bihi nyɛla ban ʒɛ varanda ni o luɣuli zuɣu bihi n zaya yino bi ye daliya ka zaŋ sheli pa o boɣu zuɣu.

Salo m-bɔŋɔ loranima nyɛla din tam palli zuɣu ka niriba be dini doo ye liiga piɛlli ka pili zipili ʒee ka wuɣi o nuu zuɣusaa m-puhiri niriba.

Kom n doya ŋɔ kom ŋɔ puuni bɛ ti suɣa ka pilili mori n zali ka kuɣusi ʒɛ di lonani tihi n zaya ŋɔ mori n saya ŋɔ soya n zaya ŋɔ kuɣusi maa nyɛla zaɣa ʒehi.

Yili n-zaya ŋɔ yili maa peentila zaɣ'piɛlli di nyaaŋa salo nyɛla ban ʒeya ka ŋarima pa kom ni n-chana niriba be ŋarima maa ni shɛba ʒi gbambihi ʒeya ka shɛba ʒi taha ʒeya.

Bihi n zaya ŋɔ ka niriba ayi ʒila baaji nima bɛ zuɣuri ni yili n zaya ŋɔ di pilila mopila cheche n tabi Yili maa dikpina maa mopili n yiliya ŋɔ dari n doya ŋɔ kawana n zaya ŋɔ.

bihi n zaya ŋɔ bɛ daarila gbarigu loori paɣa n ye liiga sabinlli ka gbubi bia o nuuni ŋɔ duri tantinima n zaya ŋɔ di nyɛla zaɣ' piɛla niɣilimbuɣim laati poolinima n saya ŋɔ nema m pa mia zuɣu ŋɔ

Doo n ʒiya ka yɛ liiga piɛlli ka gbubi laɣari o nuuni ka ga wooch o tooni teebuli n ʒɛya foon nim n pa dizuɣu roba baaji n paya so ʒi o luɣuli

Paɣiba n-zaya ŋɔ bɛ niriba ayi nyaɣila kɔligu paɣa n-ye liiga sabinli ka la n-nyili o nyina ka wuɣi o nuu zuɣusaa ŋɔ o nyaaŋa tihi n-saya ŋɔ.

Dobba anahi n ʒɛya ŋɔ paɣa yino paɣa maa yela liiga sabinli ka ʒi kuɣu zuɣu teebuli n ʒɛ o tooni maa laaputopu n tamya ŋɔ dobba ayi n zaya ŋɔ ka gbibi buku nima bɛ nuuni do yino wuɣi la o nuu doo n ʒi teebuli zuɣu ŋɔ.

Niriba n cheni ŋɔ bɛ nyaɣala baaji nima sheba pili zipila bia m be nyaanga n ye daliya sabinli ka pili zipiligu ŋɔ doo nyaɣala baaji ka vori baaji sheli o nuuni.

Tumtumdiba n ʒɛya ŋɔ bɛ yela bɛ tumani niɛma sheba pili zipila bɛ sheba bi pili bɛ ʒɛla sola laati gbini .

Polin'paɣa n ʒɛya ŋɔ n niŋla nyepobrigu ka kpa ninkpara ka pili zipiligu ka gbibi fooni o nua ni ka ga woochi o nyaanga lora nima n zaya ŋɔ salo nyɛla ban za o luɣuli paɣa bobi bob'ʒee ka ye liiga ʒee ʒɛya.

Ashibiti ni m-bɔŋɔ niriba nyɛla ban do gariti zuɣu ka shɛba ʒe zuɣusaa doo n-ye siŋgileeti piɛlli n-ʒi garo zuɣu ŋɔ koma n-yili zuɣusaa ŋɔ.

Duuni m boŋɔ duu maa puuni pentila zaɣa tampilim anfooni dibaayi n tabi dikpini kuɣusi nyɛla di ʒɛ duu maani santa teebuli ʒɛya kopu m be pileti ni n tam teebuli maa zuɣu filaawaasi nyɛla fin be suu maani.

Moɣini binkobiri n ʒɛya ŋo moɣini binkobiri maa n nyɛ wolsi ŋun ŋubiri mori tihi n ʒɛya ŋo zoya n ʒɛya ŋo Loori n ʒɛya ŋo ka salnim bɛ dinni bi shab pilila zipiliti

Salo n tam palli zuɣu ŋo salo maa shab yɛla liiga piɛla doo yɛ liiga ʒiɛ ka labisi o nuhi nyaanga ka kpa ninkpari sabinli paɣa nyɛla ŋun nyaɣi baaji n bao ka so mokuru piɛlli jiranbiisa kara n ʒɛya ŋo

Salin gbiribi n boŋɔ yino kurimi ka yɛ neen piɛlli ka gbubi soobuli n tooi tandi ni o niŋ adaka bili shɛli din ʒɛya ŋo ni doo nyɛla ŋun yɛ daliya sabinli ka gbaya ka zaŋ o nuhu ayi dihi tandi ŋo puuni